Omukyala yeetisse ettooke erirabika obulungi mu lusuku, aweese omwana era yeesibye leesu erimu amabala aga kyenvu wamu n'aga kiragala mu lusuku olw'ebitooke ate nga mulimu ne kasooli omukalu.

Ggoonya ento eri mu bimera ebya langi eya kiragala wamu n'eya kitaka. Omubiri gwa ggoonya eno guliko ebigulumogulumo waggulu ebiri mu langi eya kyenvu.

Abaami babiri bali ku bugaali. Akulembedde aweeseeko embaawo empanvu ddala ate ow'emabega ye aweeseeko ebintu ebirala. Ku sayidi endala ebusukkakkubo waliyo ekizimbe n'ekirala ekiri emabega wa kiri ate era n'emiti egy'enjawulo.

Ekizimbe kiri ku lubalama lw'ennyanja era nga kumpi n'omusingi ekisenge kigubaasidde ekiraga nti amazzi gatuukirawo ddala. Ennyanja nnene ddala ate ku luuyi olulala waliwo nayo ebizimbe ebirala naye nga byesudde.

Emiramwa egy'emmwanyi egiteekeddwa mu kibbo, girabika bulungi, giraga nti gyaywanikbwa bulungi, emmwanyi nno yeeyambisibwa okukola kaawa ate era ng'avaamu n'eddekende eriwoomesa akacayi, ekibbo kiriko langi eyabbulu ne langi enjeru wamu n'eya kyenvu.

Abaami bali we bookyera ebyuma, omu atudde ku ppikippiki ataddeko enkoofiira wamu ne gaalubindi, ate omulala asitamye wansi tayambadde nkoofiira, ababiri abayimiridde bataddeko enkoofiira. Wabula omulala ye ali mu t-shirt tayambadde nkoofiira. Ekizimbe kya kkala yakapaapaali.

Ekizimbe ekinene ekirabika obulungi ddala era nga kiwanvu. Kirimu langi eya kiragala ate era kyetooloddwa emiti egirabika obulungi egy'enjawulo. Oluggya lw'ekizimbe kino mulimu omuddo era nga nagwo bulabika bulungi. Amadirisa gali waggulu ddala n'obumooli waggulu eri ddala.

Omuzungu anaaba engalo ku ttaapu, mu mabbali waliwo ebikebe bibiri. Ayambadde olugoye lwa mikono mimpi era nga mulimu ebimuli ebya kkala emmyufu wamu n'ebikoola ebya bbulu omukwafu ne kitaka.

Amaato ag'enjawulo nga matonotono mu sayizi gali ku lubalama lw'ennyanja era ng'emabbali waliwo abaami okuli ababiri abakutte mu bi mu biwato, ate omulala akutte mu mpale y'ensawo y'empale ate n'omulala asitamye waliwo n'eryato eddala eriri mu mazzi ne mu mazzi mulimu omuddo ogwa langi eya kiragala.

Ekizimbe kiwanvu ddala era nga kiriko empagi ez'enjawulo, mu maaso g'ekizimbe kino kuliko obulobo obuli mu langi enjeru n'eya bbulu, mu mbiriizi z'ekizimbe kino waliyo ekizimbe ekirala okuli amadirisa n'obumooli n'amabaati agali mu langi emmyufu, ekizimbe kino waggulu baakisiiga langi eya kye

Omukyala ayambadde sikaati eya bbulu wamu ne bbulawuzi ey'ekigubaguba omuli ebimuli ebya ppinka. Asiika ebitumbuuwa ku masiga amazungu.